Yettanchchati yettaa yexiyoo sohuwan eqiri yettaa yexxiiddi de'iyaageeti beettoosona. Eta achchankka taani uttada xeelliyoore keehippe siyanawu lo"iya yettaa yexxiiddi de"iyaageeti de"oosona.